wolaytta moottan beettiya deretu ubaappe daamoota deree beetees. hegaappe denddidaagaan daro do'ati woykko woraa do'atti geesidi atoosona. daro kareppe yiida asaykka yeemottidi be'iyo soho woykko yeemoyiyo soho gidi markkatoosona.

Mittaappenne xawulaappe massiddi medhdhido karee keettaa penggiya gorddanawu maaddees. Ha penggee baynnabaa gidiyakko asaa na'aassi duussay keehi daro metana dees.

Kawo hagaazzaa oosuwa koyiya asay ba oosuwa oottanaassi ba oottanawu koyiyo oosuwa erissiyo woykko qonccissiyo ogetuppe issoy erissuwa.

Issi. keehippe lo7iya keehi lo7iya dattaa dadissoogee daro lo7es ha dattayi shaahoyi keehippe geeyyidoogaara huuphee mintti dadettoogaara lo7es.

Gadiya goyiyoogee lo"o ayifiya demmidi ba keettaa ayissanaassi maaddiyaaba. Gadiya goshshaa oosoy ooso qommotuppe issuwa gides.

Maatay heera puulayidinne loytyidi nanghees. Mataykka qassi mereta qommotuppe issuwaa gidees. Miizay maanawu, keettaa kamanawu darobawu maaddees.

daamota na'ay daamootaa yaagiyaaga banddira malatiyaga oyqidi adil'e ciishsha mala shuraabiya maayidi eqidaagaa xeeliyode lees.

Lo"o puulanne giggida mittaa kexxettida keettay de'ees. Ha keettaykka qorqqoro keettaa gidees. Ikka qassi xoqqan kamettidi lo'idi giggidaagaa.

Ogiyaa doonan maarara tokettida mittaynne ogeekka shuchcha gimbbettid kaame oge milatidi giigidi uttidaagee keehi lo"ees. Ha ogiyaa doonani dumma dumma puulasi giigissobaykka daruwaa lo"ees.

wolayttan erettida keehippe lo'iya soho giyoogaappe issoy ajjoraa soosuwa. ha ajooray duge wodiyode keehippe lo'ees.

Goshshaa goyidi asay daro go'aa demmees. Layttan layttan dumma dumma kattaa ekkees. Asay layttan laammidi zeriyo kattay aybee? aybee?

Aybinne bayna mela dembbay keettaa malatiya issibinne baynnaagee xeellanawu lo'e'esishin keetti baynna gishshawu daro ufayssenna.

Puutiya tokkiiddi de7iya asati corattidi issisan puutiya tokkiiddi de7oosana. Eti tokkiiddi de7iyo puuteekka giraabiiliy.

Erissoy dumma dummaba erissanassi, qonccissanassi, akeekkissanassi maaddees. Ha erissuwaa dumma dumma ogiyan erissanaw danddayetees. Ha ogetuppe issuwa qonccissite.

Keehippe lo'iyaa naati huuphiyaa banttaga giigissidi hookkidi uttidoosona. ha naati maayyido qamissekka keehin lo''es.

Goshshan mokkiya daro maataa qommoy dees. hegaappekka issoy machchaara yaagiyo maataa qommoy dees. machaaray orde ciishshaa kesees. miiko mehiyaassi iita ges asay.

dumma dumma zal'iyaassi giigi uutidaabappe haagan dumma dumma uyanawu lo'iyaabaynne qassi qumaa kaattanassi maadiyaa zaytiyaa malatiyaabati de'oosona

Puulayiyo wode awaykka giigidi lo'es. Puulayidi giigissidobayi xeellanawukka lo'es. Puulayanaassi maaddiya miishshati aybee aybee?

Lastiqqiyappe giigidda so miishshatti dumma dummabawu go'ettiyogetti zal'iyaawu giigi uttidosonna. Hagettuppekka issoy daro maadiyagge orottuwaa.

Bootta paraa bolli bootta kunttaalliya caanidoogee xeelliyo wode paraa meraara issi mala gididaagee lo"es. Qassi haree bollikka daro maataa caanidoogee ha baggaara de"es.

heezzu naati toophiya banddiraa maayyidi ufaytiidinne poocamiidi issippe keehippe miiciidi de'oosona. ha naayu garsan issoy attumaagaa naa"ay maccaageeta.

Erissoy oorattabaa qonccssanawu maaddees. Erissuwaa qonccissiyo dumma dumma ogee de'ees. Ha ogiyappe issoy aybee?

la hageti aybba lo''iyaa sohuwaan eqqidoona! hageeti eqqido sohoy aybba lo''i! qantta mittay mittay giigi uttidsy xeeliyoode irxxasay sohoy lo''ees.

Zaafe keettaa keexxanaw dumma dumma bayzzin cora marccuwa ekkanawu dumma dumma miishshata mell''anawu maadiya dooza qommotuppe issuwaa.

Tukke keettaynne kattaa keettay ambba gidida soho ubbasan de'ees. Ha sohuwan cora qommo kattay bayzettes. Ha kattay aybee aybee?

Zannaqay asay ba huuphiya ufayssanawu, wodiya aattanawunne oorattabaa be'anawu biyo soho. Ha sohotuppe erettida sohoy wolayttan awee?

Heezzu xaaceti issippe uttidi issoy issuwaara hayyottiiddinne qofaa laamettiiddi de'iyogaa xeelliyode eta issippetettay daro lo'eesinne ufayissees.

Zo'o merayi suttaa malattaa qoncisiyaa malata gidiyogee erettesi, hagekke qassi bandiraa merappe issuwa giddess.

Bollaa minttettiyo oosuwaa oottiyoogee keehi lo"o. A go'aappe issoy bollaa sarotettaassi maaddes. Haray aybee?

Kattaa wottidi maanassi daro sohuwan go'ettiyo miishshay de'ees. Ha miishaykka qassi sahaaniya gidees. Saanekka so miishshaa qommotuppe issuwaa.

Ammanoy asay bana ashshees yaagidi ba wozanan ammanidi kaalliyoba. Nu biittan daro ammanuwaa kaalliyaageeti de'oosona. Ha ubba ammanuwa garssan likke gidiyaagee awuge?

Beni asay xaliya sarotetta naagiyo eqqota beenan diidi, beni xaliyaa go"ettees. He xalee dumma dummabappe giiggees. Aybbappe aybbappe giigi?

Mittaa ayfee asaa qumatettawu maaddees. Qumatettawu maaddees giyogee maanawu maaddees. Maanawu maaddiya mittaa ayfetuppe issoy aybee?

Amanno keettan ubba asay bootta naxalaa gullettidi maayi uttaagaa xeeliyode ubay kiitanchcha malatosona keehi lo"oosona.

Dumma dumma buqurattanne suppaba shiishidi zal'iyoonne bayzziyo sohuwaa sunttay wolayttatuwan aybba getettidi xeesetti?

Deree ayba lo''iya maataa, ayba lo''iya santtaa aayyiya haattaa ushshayddanne, haattaa a bolli caccafayddanne woykko kakkapaydda de'awusu.

Seeraa naagissiyaageetu oosoy seeraa naagissiyoogaa gidishin seeraa naagissiyoogee darobawu go'ees. leemissuwawu aybawu aybawu go'ees giidi qopeettii?

Shuchchaara loyittidi giigissi wottido shuuree hagee awa shuuriyakkonne keehippe lo'ees. Zannaqanaassinne dumma dumma ufayittanaassi yiyo sohuwan malatees.

Alleeqoy asaa puulaa loyttanawu maaddees. Alleequwa asay qooriyan wottees, kushiyan wottees, hayttankka wottees. Hayttan wottiyo alleeqoy ayba geetettii?

Wuhee maattay gosiyaara goozettidi uttaagaa xeelin tana laamotay woriis, baddalaa doyssaykka qassi maaran de'iyagaa xeeliyode ma ma gees shin aysee hanibeena.

Kattaa zeridi lo"o ayfiyanne maadoy de'iyo keettaa demmiyo ooso gidiyaagee goshshaa ooso gidees.

Wolaytta hadiya naa"aykka issi malal maayyida machcheera azzinaara bantta giduwan wotti tookkidi pootuwan denddidi de'iyaageeti daro lo"oosona.

puulayddinne giigissidi loyttido sohoy abeeti xeelanaw lo''ees, ubbakka da da gees. hage aybba lo''iya soho, ciishshara walqqaqqidi phoolidi giigi uttassa!

Issi asi ba tarikiyaa xufiyaa xafiddi hara asassi qonccisessi. Ha xuufiyaa xaafidi hara asassi qonccisiyo ogee oduwa gidees.

Haattay asaa naatussi daro go'aa immees. Kattaa kattanawu mayuwa meeccanawu dumma dumma kattaa zeriyo wode kattay suure lo'o ayifiya immanaadankka maaddes.

Haggaazay asay cora sohuwan oottiyo dumma dumma haggaaza. Leemisuwassi woossiyo keettan haggaaziyo haggaazay, tamaare keettan, dumma dumma ooso sohuwan haggaaziyo haggaazay de'es. Ha haggaazaappe erettidaagee awuge?

Kokkay baddalaappenne lokkommaappe oosetida maanaassi mal'iya uloy kalanaassi go'ettiyo kattaa qommotuppe issuwa.

medoossati naa"an shaahettoosona. Hegeetikka so medoossaanne kare medoossaa geetettidi shaahettoosona. So medoossaa go'ay darooyye kare medoossaa go'ay daroo?

Malaataa kaallidi issi asi asi malaatidoogaadan biikko he allaalliya polanawu danddaayees. Malaataa giyoobay aybaa maaddiyabee?

Oduwa gattiya dumma dumma wodee ehiiddo zammanabati de'oosona. Ha zammanatuppe issoy ayba giidi qoppeeti?

Huuphphee asaa naatu puulawu maaddees. Daro baggaa macca naatu puulawu maaddees. Huuphphiya binnaanay adduqqiddo macca naati lo'iyye qammiddo macca naati lo'i?

Mittaa ayfee asaa naata darobbawu maaddees. Leemissuwaassi maanawu maadiyagee de'ees xalettettwu maadiyagee de'ees, hara maaduwa ayba giidi qoppeetti?

Goshshanchchay goshshaa goyidi kattaa zeriyo wodiyan iray xayiyaba gidikko aybi hanettees giidi qoppeetii?

Keettaa keexxi wurssi simmidi keexxidaageeti bantta keexxido keettan daro ufayttoosona. Keettaa keexxiyaageeti keettaa wurssi simmidi ay oottiyoonaa?

Luxetta luxiyoogge daro eraa demmanawu maades, eraa dariyaggettukko shiiqidi oonine oorattaba luxanawu besses. Luxissiyagetti suure luxissana xayikko ayibbe merettiyay?

Caammay tohuwan wottanawu maaddes. Tohuwan wottin tohuwa caddiyabaappenne xubbiyabaappe ashshees. Hara attida caammaa go'ay ayibee?